Imidlalo iqakathekile kakhulu ebantwaneni abenza izifundo zezinga laphansi ngoba yenza ukuthi amathambo abo ahlale eqinile, njalo labo benelise ukuzivikela emkhuhlaneni edalwa yikuthi umuntu ahlale engenzi lutho.

Abantwana abancinyane abasezifundweni zezinga laphansi kubalulekile ukuthi bathole ukudla okwakha umzimba ukuze benelise ukuthi baqaphe ezifundweni zabo njalo bathande ukuya esikolo.

Ezikolo lezi ezifundisa abantwana imfundo yezinga laphansi. Kuqakatheke kakhulu ukuthi kubekhona indawo zokudlalela ukuze abantwana benelise ukudlala ngoba ukudlala kwenza bekhule kahle.

Indawo kambalisi eyokusebenzela, kumele kube yindawo ehlelekileyo, ukwenzela ukuthi labantwana abafundisayo benelise ukubona ukuthi ukuhleleka yinto enjani, njalo labo bakwenze ngaso sonke isikhathi.

Ababalisi bangabantu abaqakatheke kakhulu ngoba basuka labantwana phansi bebancedisa bebabhalela emidulwini bebatshengisa ukuthi kufundwa njani njalo kwenziwa njani ngaso sonke isikhathi

Abantwana bezifundo zezinga laphansi kubalulekile ukuthi badlale imidlalo yonke. Bazivoxavoxe ukuze imizimba yabo ikhule kahle njalo benelise ukuba ngabantwana abakhula bedlala labanye kuhle.

Izingwalo ziqakathekile ikakhulu ebantwaneni bezinga laphansi ngoba bayenelisa ukuthi bafunda bathole ulwazi olijilulileyo njalo benelise ukufinyelela ezinye izinto zenzakala emhlabeni wonke jikelele.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngezimiso kanye lemibala yezinto, kanye lokufunda ngezinyoni zasendle lokuthi bahlala ngaphi kanye lezihlahla zakhona lakho konke.

Abafundi bezinga laphansi kumele bafundiswe ngezitho zomzimba. Lokuthi zisebenza njani, zincedisana njani ukuze umzimba wenelise ukusebenza kahle nsuku zonke.

Ukusetshenziswa kwamakhompiyutha kuyinto eqakathekileyo kakhulu ebantwaneni bezifundo zezinga laphansi ngoba kwenza laba bantwana bakhule bekhaliphile njalo belolwazi olujulileyo yingakho kuqakathekile ukuthi bawasebenzise.

Ezifundweni zezinga laphansi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana sibafundise ngokuhleleka njalo sibafundise ngokugeza izandla ukuze bevikeleke emagcikwaneni kanye lemikhuhlaneni etholakala ngokudla idoti.

Ngensuku zanamuhla sokulula ngoba abantwana kabasathwali izingwalo sebesebenzisa amakhomputha esikolo ngakho kwenza ukuthi ukulahleka kwezingwalo kube kulutshwane njalo abazali

Labantwana abagogekileyo kulilungelo labo ukuthi bethole imfundo yingakho kuqakathekile ukuthi abantwana kanye labablisi bafundiswe ngezindlela zokwamukela laba bantwana njalo bengababandlululi.

Ukudlala kanye lokuzivoxavoxa kuqakatheke kakhulu ebantwaneni abafunda izinga laphansi ngoba kwenza ababalisi babone nxa kukhona umntwana ongezwa kahle kumbe ongaphathekanga kahle.

Abafundi bezinga laphansi kumele babelezingwalo ezeneleyo ukuze benelise ukuthi bathole usizo njalo bathole ulwazi olujulileyo ngalokho ababhekane lakho ezifundweni zabo.

Ukuhlelwa kwezifundo ezingeni laphansi kwenza abafundi benelise ukubamba isikhathi, njalo benelise ukuhleleka, ukuze izifundo zabo zihambe ngendlela, njalo bafunde bekhaliphile.

Ababalisi abafundisa ezifundweni zezinga laphansi kulula kakhulu ukuba bananzelele lapho nxa umntwana engaphilanga ngoba umntwana ophilileyo ubonakala ngokuyeqayeqa kanye lokudlala labanye.

Ukuba ngumbalisi kuthatha umuntu olenhliziyo yokuba ngumzali ngoba abanye abantwana badinga uthando kanye lesineke ukuze benelise ukulalela kanye lokwenelisa ukudlala labanye abantwana kuhle.

Abantwana bezifundo zezinga laphansi kuhle ukuthi sibafundise ngokwenza abangane ngoba yikho okubenza benelise ukudlala labanye abantwana njalo benelise ukukhula kuhle bebengabantu abazenelisa ukuphila emphakathini.

Izingatsha ezibona ngokuphatheka kuhle kanye lokuphila kahle kwabantwana. Sezayethula ukuthi abantwana ngangcono bedle esikolo ukuze benelise ukufunda kahle besuthi njalo imzimba yabo ijabulile.

Kuqakathekile ukuthi sifundise abantwana ngemisebenzi yezandla kungakhathalekile ukuthi ngumtwana oyintombazane kumbe ongumfana ngoba ngensuku zanamuhla limsebenzi yiyo ebamba umnotho welizwe.

Ngokuswelakala kwemisebenzi kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhuthaze intsha yethu ngemisebenzi yezandla ngoba iqakatheke kakhulu njalo singavula amankampani ethu kwenza ukuthi kube khona imisebenzi kwabanye.

Kulesitsho esithi isigogo sigoqwa sisemanzi yingakho kuqakathekile ukuthi abantwabethu abasezifundweni zezinga laphakathi sibafundise imisebenzi yezandla kusesemasinyane ukwenzala ukuthi benelise ukukhetha abakuthandayo.

Ukusetshenziswa kwamakhompiyutha kanye le intanethi ezikolweni zezinga laphakathi kanye lezinga laphezulu. Kwenza abantwana benelise ukufunda izinto ezenzakalayo emhlabeni wonke jikelele.

izifundo ze science ziqakatheke kakhulu ikakhulu ebantwaneni abafunda izinga laphakathi nonba zenza bekhule bekwazi ukwenza eminye imisebenzi yezandla njalo benelise ukuhlanganisa okunye

Abafundi kumele bafundiswe ngokuqakatheka komsebenzi yezandla ikakhulu abezifundweni zezinga laphakathi labezifundweni zezinga laphezulu ukuze bakhone ukuzimela kusasa benze imisebenzi yezandla.

Imfundo iyinto ebaluleke kakhulu kwabasakhulayo njalo kufanele sibakhuthaze ukuthi bafunde babelekusasa eliqhakazileyo benelise ukuthi bancedise umphakathi.

Ukutholakala kwamakhompiyutha kanye labomabonakude kude ezifundweni zabantwana abasezingeni laphezulu kwenza ukufunda kwabo kubelula njalo kubenza babekwazi izinto ezenzakala emhlabeni wonke jikelele.

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu ingakho kumele sikhuthaze abantwana ukuthi bayithande lemisebenzi njalo benze imsebenzi abalesiphiwo kuyo ukuze kube yimisebenzi ebathuthukisayo kusasa.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana benze imisebenzi yezandla kungakhethelekile ukuthi ngamantombazane kumbe ngabafana, bonke benze lokho abalesphiwo kikho njalo abakuthandayo ngaso sonke iskhathi

Ukwenza imisebenzi yezandla kwenza abantwana bezifundo zaphakathi behlale bejabulile ngoba bayabe besenelisa ukuthi bananzelele iziphiwo zabo njalo bananzelele imisebenzi yezandla abayithandayo ukuze bakhethe.

Ukufunda ngamakhompiyutha kanye leinternet kwenza abantwana bezingeni laphakathi kanye lelaphezulu bazwisise kungcono njalo benelise ukuthi bafunde izinto ezenzakala emhlabeni wonke jikelele.

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu. Ingakho kubalulekile ukuthi sibagqugquzele abantwabethu .Ngokuthi bayenze limisebenzi ngoba iyiyo imisebenzi esilemali ensukwini zanamuhla njalo iyiyo esithuthukisa ilizwe .

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu njalo ukuthi yethulwe ebantwaneni abesezifundweni zezinga laphakathi ngoba sekuyiyo ethuthukisa ikusasa labantwana njalo elemali kakhulu.

Imisebenzi yezandla isiyiyo esithuthukisa omama abanengi yingakho kuqakathekile ukuthi abantwana sibafundise njalo sibagqugquzele ukuthi imisebenzi leyi bayisebenze ngokuzikhandla.

Imidlalo ngeyinye yezinto eziqakatheke kakhulu ebantwaneni abasakhulayo ngoba iyabenza behlale bengabantwana abayenelisa ukudlala labanye njalo bengabantwana abangazitholi besezingozini.

Abantwana abangamantombazane bayavikeleka nxa izikolo zilawo amabhasi okuhambisa besiya emakhaya njalo besiya ezifundweni zabo. Kubenza lokhu bengacini sebewela ezingozini ezitshiyeneyo.

Nxa kukhona umkhuhlane omemethekayo kuqakathekile ukuthi lasezikolweni kufundiswe ngokuthi abantu kumele bagqoke izigqoko zokuzivikela kulowomkhuhlaneni okhona.

Kudala abantwana abangama ntombazane bekusiba nzima ukuthi baqede izifundo zabo ikakhulu laba abafunda emaphandleni kubangelwa yikuhamba imango emide okunye kubangelwa yikuswela njalo okunye kubangelwa yikuthi bebesenda beba ncinyane kodwa kathesi sokukhona izingaja ezimela abantwana abangama ntombazana eziba gqugquzelayo njalo ezibabonisayo ukuthi kuqakatheke kangakanani ukufunda.

Abantwana bezifundo zezinga laphakathi kuqakatheke kakhulu ukuthi bafundiswe ngendlela zokuziphatha ukwenzela ukuthi lapho nxa sebeqeda izifundo zabo sebephuma besiya emphakathini benelise ukuphila labanye abantu

Izikolo lapho abantwana abafunda behlala khona ziqakathekile ikakhulu ebantwaneni abangamantombazana, ngoba bayenelisa ukuzithuthukisa, bayenelisa ukuzinakekela, bayenelisa ukuthola isikhathi sokubala njalo siyabenza benakekelwe ngokuseduze. Benelise ukuthi baxazulule ezinye izinto ezibahluphayo bendawonye njengamantombazana.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana abasezifundweni zezinga laphakathi balaywe ngoba inengi labo seliphuma endleleni njalo yilo esilithatha izidakamizwa libulala ikusasa layo.

Abantwana bezifundo zaphakathi kuqakatheke kakhulu ukuthi bafundiswe ngokufuya ngoba imfuyo ingeyinye yezinto ezibambe umnotho we lizwe imfuyo ayikakho ukuthi umuntu engalahlekela yi ngoba iyinto eqakatheke kakhulu.

Izingwalo ziyingxenye yezinto eziqakatheke kakhulu ezifundweni zabantwana ngoba zibancedisa ukuthi baphenye benelise ukuthi babe lolwazi olujulileyo njalo baqeqetshe bafunde baqinise kakhulu ezifundweni

Amabhakane atshengisa ukuthi izinto ezenziwa endaweni ethile ngezinjani. Enza ukuthi abantu bancedakale njalo bengalahleki nxa kukhona abakudingayo .Ukuze kungabikhona ukudlaliseka kwesikhathi.

Abafundi abenza izifundo zezinga laphakathi, kuqakatheke kakhulu ukuthi bafundiswe ngokugcina umthetho. Ngoba inengi labantwana laba silibona seliphuma endleleni njalo yibo asebethatha izidakamizwa kakhulu ensukwini zanamuhla.

Izindawo zokufundela kumele kube zindawo ezakheke kahle ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda ngokuqondileyo bengacini sebephambaniseka nxa kusina izulu kumbe nxa kukhona ukutshisa kwelanga.

izingwalo ziyinxenye yendlela yokuthuthukisa izifundo zabantwana kungakhathalekile ukuthi ngensuku zanamuhla abantu izingwalo kabasaziqakathekisi njalo ngoba ama computer seyiwo asehamba phambili

Imfundo iqakathekile, imfundo ibalulekile kakhulu kukusasa labantwana bethu. Yingakho kumele sibakhuthaze ngazo zonke izikhathi ukuze befunde ngokuzikhandla.

Izikolo zezinga laphezulu kubalulekile ukuthi zibelawo amabhasi ukwenzela ukuthi zenelise ukuthwala abafundi bazo ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhuthaze njalo sigqugquzele abantwabethu ngokuqakatheka kwemfundo yezinga laphezulu, ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithuthuke njalo lenelise ukuba labantu abafundileyo ukuze umnotho uhlale uphakeme.

Indawo zokufundela kumele kube zindawo ezihlanzekileyo njalo zibelakho konke okokusebenzisa ukuze abafundi benelise ukwenza izifundo zabo ngesikhathi njalo inhliziyo zabo lengqondo zabo kuhlalisekile.

Ezifundweni zezinga laphezulu kukhona izindawo zokuhlala ezenzelwe labo abasuka ezindaweni ezikhatshana, lalabo abasuka emaphandleni ukuze befunde besendaweni eseduzane behambisane labanye.

Ezikolo ezinengi kuvame ukuba lezindawo zokudlela lapho okuyabe kuthengiswa khona izinto zokudla ngoba ukuthi umuntu afunde edlile kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba ukudla kuyimpilo.

Izindawo zokufundela ikakhulu kulezo okufundela khona laba abenza izifundo zezinga laphezulu kumele kube zindawo ezihlelekileyo njalo ezilokuthula, ezihlanzekileyo kakhulu ngokohlonzi lwaphezulu.

Amaguma ezikolo kumele kube zindawo ezihlala zihlanzekile njalo izikolo ngokwazo kumele kube zindawo ezilokuthula ukwenzela ukuthi abantwana babelokuhlaliseka kwengqondo.

Ema labhoretari , ikakhulu lawa wezifundweni zezinga laphezulu kuqakathekile ukuthi kutholakale imitshina yonke ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukuthola ulwazi olujulileyo ngemisebenzi yabo.

Ukufunda ezifundweni yaphezulu kufuna umuntu ozimiseleyo njalo okwaziyo ukudla izingwalo ukuze athole ulwazi olujulileyo oluzamncedisa ezifundweni zakhe ukuze aqeqetshe kuhle.

Ukubakhona kwezindawo zokuhlala ezindaweni zokufundela izifundo zezinga laphezulu kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba kwenza abantwana abafunda kulezondawo benelise ukwenza izifundo zabo ngesikhathi.

Ukusetshenziswa kocwaningo ezifundweni zezinga laphezulu, kwenza ukuthi abafundi benelise ukuthi bathole ulwazi olujulileyo njalo olutholakala emhlabeni wonke jikelele.

Ezikolo zezinga laphezulu kubalulekile ukuthi kube khona inzindawo zokuphumula ezilemithunzi ukuze abantwana benelise ukuthi bahlale baxoxisane labangane babo ngezemfundo.

Ukusetshenziswa kwamabhakane kanye lokubhalwa kwamabizo ezivalweni zamawofisi kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba kwenza lowo odinga usizo aphangise aluthole njalo aphangise athole indawo yakhona.

Umuntu osuthiyo uzwisisa kangcono ukwedlula umuntu olambileyo yingakho kuqakathekile ukuthi ezindaweni zokufundela kutholakale indawo zokuthi abantu badle ukwenzela ukuthi lapho nxa besezifundweni zabo benelise ukulalela kuhle.

abafundi bezinga laphezulu baykudinga ukuthi bathole ikhefu lapho nxa befunda ukwenzela ukuthi benze imidlalo baphumuze inqondo ngoba inqondo ephumulileyo iyayenza ukuthi umuntu ephumelele

Ezifundweni zezinga laphezulu kuqakatheka kakhulu ukuthi kubekhona isikhathi sokuthi abantu bayenze imidlalo ngoba ukuthatha ikhefu kwenza ukuthi ingqondo ziphumule njalo ziqalekakutsha.

Izindawo zabantwana abafunda izilangaphezulu kuqakathekile ukuthi zihlale zihlelekile njalo zihlanzekile ukwenzela ukuthi kungabi khona ukuhlanganiswa kwemithi engafanele ngoba kucina kusiba lobungozi

Ukufunda ezingeni laphezulu sokwabalula ngenxa yokuthi sokukhona izinto zokusebenzisa zocwaningo lwaphezulu, imitshini esiyenza imisebenzi ibelula.

Abantwana abasakhulayo kumele sibagqugquzele ngokuqakatheka kokufundela okwezempilakahle ukwenzela ukuthi odokotela bebebanengi njalo ezibhedlela kungabikhona ukuswelakala kwabo ukwenzela ukuthi sithole usizo masinyane nxa sigula

Umabonakude kanye lama phurojekitha wenza umsebenzi walaba abafundisa ezifundweni bezinga laphezuli benelise ukufundisa kalula njalo benelise ukuchasisa kangcono abantwana bezwisisa

Abantwana abafunda ezifundweni zezinga laphezulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi bahlanganise amakhanda izikhathi zonke, ukwenzela ukuthi benelise ukuthaphulelana ulwazi, izikhathi zonke, njalo bathole ukufundisana.

Izindawo zokufundela kumele kube izindawo ezihlanzekileyo njalo ezakhwe kahle ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda kahle endaweni ezilokuthula njalo ezibukekayo ngaso sonke isikhathi.

Ubuhle bezakhiwo zesikolo buyamenza ongaphandle azizwe efisa ukuthi ngabe laye uyangena afunde kuleyondawo njalo kuyamenza umuntu akhwabithe ukuba sesikolo.

Ukusetshenziswa kwama computer ezifundweni zezinga laphezulu sokwaba lula ngoba sokuyenza umsebenzi wabantwana ubelula ngokungathwali izingwalo ezinengi bayathwala amacomputer abo kuphela.

Inengi labantwana abafunda ezifundweni zaphezulu ngabafundela imisebenzi ingakho kuqakathekile ukuthi lapho abafundela khona kutholakale zonke izinto zokusebenzisa ukuzwela ukuthi bazwisise imisebenzi yabo.